Nyɔnuvi evewo bɔbɔnɔ anyi. Ɖeka bɔbɔnɔ anyi ɖe anyigba eye evelia bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui dzi. Esi bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui dzi la le ɖa ƒom na esi bɔbɔnɔ anyi ɖe anyiogba.

Kpovitɔwo le tsitre nu le azɔ̃li dzi yina. Kpovitɔ geɖe wonye ŋutsuwo eye nyɔnu ɖeka le wo ŋkume. Nyɔnua lé etu ɖe asi. Wodo woƒe dɔwɔwuwo eye woɖɔ kuku.

Nyɔnu aɖe le dzodoƒe, edo awu aŋutididi kple gbemumu. Nuɖanuwo le dzodoƒea, tsidzodzoɖo nu, seƒoƒo dzodonuwo le kplɔa dzi.

Atikla woame etɔ̃ le teƒea, wo de mɔ atikla woame eve dome, dome dome tɔ wo me de mɔ emeo, zikpui woame eve wole teƒea, eye wo kɔ suduiwo de eme.

Sukuviwo le azã dum, eye sukuviawo le ɣe dum. Dzilawo kple ame bubuwo wo bɔbɔnɔ anyi ɖe agbaɖɔawo te eye wo le ɖeviawo ƒe me duduwo kpɔm ɖa.

Kpovitɔwo le tsitre ɖe eŋu mɔdodo dzi, wonye kpovitɔ ŋutsu woame eve kple nyɔnu ɖeka, kpovitɔ ŋutsu woame evea wolé etuwo ɖe asi, wodo woƒe dɔwɔwu eye woɖɔ kuku.

Teƒe sia nue ŋu dzeƒe yike amewo va ŋu ɖo ƒe. Ŋu dzeƒea lolo eye ame geɖewo va ŋu ɖo ge. Ŋuwo sɔgbɔ le teƒe ya, ŋuawo le nɔnɔme vovovowo me. Ɖewo lolo, ɖewo le sɔe.

ŋutsuwo le agbɔ sɔsɔ me eye wóle ameɖeka eye amesi wolea e bɔbɔ ta ɖe anyi amɛawo kplɔm kple aƒa dodo

Zikpuiwo kplẽ kplɔ̃ le agbalẽ me. Wotsɔ ati nyuiewo wɔ zikpuiawo eye suɖuiwo le zikpuiwo me. Nɔnɔmetata dzeanyinyakpɔwo le glia ŋu. Atikla le xɔa ƒe dzoguidzi.

Dekɔnuwɔwɔ aɖe le edzi yim, ame geɖewo nye ŋutsuwo eye woda avɔwo ɖe abɔ eɖewo hã wosa avɔwo ɖe akɔta ɖewo do dzonu, ŋutsu aɖe tsɔ nane ɖe tre me lé ɖe ta.

Ɖeviwo le fefe wɔm le fefe wɔ ƒe eye ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖewo le wo gbɔ ŋutsua ɖeka geɖe ɖeviawo gbɔ le fefe wɔ ƒea eye ŋutsu eve bubu wo le tsi tre ɖe woƒe axawo dzi.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe edɔwɔƒe, ŋutsu woame ve, nyɔnu woame etɔ̃, nyɔnu ɖeka le tsitre, ame mamlɛawo wobɔbɔ nɔ anyi eye wole edze ɖom,

Ɖetugbui aɖe le gasɔ dom, ebla agba ɖe gasɔ megbe eye eya ŋutɔ tsitre ɖe gasɔ dzi eye wodo awu yibɔ bla ta yibɔ eye afɔkpa le afɔ nɛ.

Akɔdada le dzi yim eye nyɔnu tsitsi aɖe da eƒe akɔ vɔ eye wo le agbalea tsɔm de aɖakagoa me. Ame bubu aɖewo hã wole tsitre nu le ekplɔawo nu.

Nyɔnuwo le tsi kum le paipto, wotsɔ ɖewo tsɔ agbawo, ɖewo tsɔ tɔkpowo, ame ɖeka le etsia kum na nɔviawo eye ɖeka dro tsia ɖe ta le azɔli dzi yina.

Hadzila kple ʋeɖulawo le ha dzim eye wole ʋe ɖum. Ŋutsu le ŋuwo ƒom eye nyɔnua le ʋe ɖum kple dzidzɔ. Edo awu si nyakpɔ eye wole ʋea ɖum.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ anyi le nu dzram. Eye agba aɖe yi ke hezãna ŋdɔbibi ƒe ŋusẽ nana dziɖegbekaɖi le eƒe axadzi. Ŋutsua tsɔ nane ɖe asi.

Ame geɖewo le tsitrenu le flime. Ɖewo wu woƒe asiwo ɖe dzi. Eye ŋu aɖe hã le titre le agame le wogbɔ. Kpɔtɔtɔ aɖe tso ameawo kple ŋuawo dome.

Avɔsime enye teƒe sia. Avɔ vovovowo le asia me. nyɔnuwo wova avɔ fle ge eye avɔdzralawo hã wole tsi tre ɖe teƒa. avɔwo li kple woƒe amadedewo kple woƒe ŋkɔwo.

Nyɔnu aɖewo wotso etsi kuƒe le tɔme, wolé tsiawo ɖe ta le agagbawo me wole zɔzɔm yina kple tsiawo yina ɖe aƒeme, ɖewo do afɔkpa eye ɖewo medo afɔkpa o.

Ɖevi wo ame etɔ̃ wobɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui ɖeka dzi. Ɖevi tsitsitɔ kɔ suetɔ ɖe asi eye ɖevia ɖeka trɔ megbe de nɔvia.

Mɔzɔ̃lawo le mɔ zɔm yina teƒe aɖe. Geɖe wobɔbɔ nɔ kposɔwo dzi eye ɖewo hã le afɔ zɔm. Wodo awu eye ɖewo bla takuwo.

Xɔ si me wo nɔna dzudzɔna nye teƒe sia. Zikpi bɔbɔe le teƒea. Flawa le teƒea. Teƒea enyakpɔ eye amadede kple nutata vovovowo le teƒea.

ame geɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe nɔnɔme tata ɖefia xɔme wókatã wó bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpiwo me eye wó dze ŋgɔ enukpɔ mɔ la wóle nɔnɔme tatawo ɖem eye wóle kpɔkpɔm

Nyɔnuwo le tsitre. Wole enane kpɔm. Ɖewo lé trewo ɖe asi. Wodo awunyakpɔ. Nɔnɔmetata vovovo le awuawo me kple amadede vovovowo eye wobla ta.

Gbadagba aɖe kple Kpovitɔwo le tsitre. Wotsɔ etuwo ɖe asi. Gbadagba tsɔ nu tsyɔ ŋati eye Kpovitɔwo hã wotsɔ nu tsyɔ ŋati. Eŋuwo le wogbɔ.

Ʋeɖulawo le eʋe ɖum. Eye ame aɖewo le ŋu ƒom ɖe ʋeɖuɖua dzi. Wole ʋea ɖum kple dzidzɔ. Eye wòle dzidzɔ dom na woawo ŋutɔ hã. Wodo au nɔnɔme nya kpɔ.

Sukuviwo le sukukpo dzi, geɖeawo nye nyɔnuviwo, wodo woƒe sukuwuwo eye wole fefe wɔm, nyɔ aɖe hã le fefea wɔm kple wo eye nyɔnu bubu hã le tsitre ɖe woxa le wokpɔm.

Amewo bɔbɔnɔ anyi ɖe aboboya me. Nyɔnuwo bɔbɔnɔ anyi ɖe eme eye ɖekakpui aɖe le wo kum. Nyɔnua ɖewo kpa vi ɖe me hafi nɔ anyi ɖe aboboya la me.

Akɔdada le edzi yim. Ame geɖewo le tsitrenu. Eye ɖekakpui aɖe da eƒe akɔ eye wòtsɔ agbalẽa le agbalẽgoloame dem.

Amewo nɔ anyi ɖe esrɔ̃ɖeƒe eye nyɔnuwo nye ame siwo de ha le teƒea, wobɔbɔ nɔ anyi ɖe dzadzraɖo nyuitɔ me, amewo do awu vovovowo.

Dadaa kple ɖeviwo le teƒe ya. Dadaa bɔbɔ na anyi kple ɖevi woame eve. Etɔ̃lia, ɖevi tukuitɔ hã nɔ anyi ɖe eŋgɔ. Tititɔ kɔ nuɖuze ɖe asi. Ɖeka le zea me klɔm.

Elãɖelawo le etɔdzi. Wole tsitre ɖe akroawo me eye wole woƒe eɖɔwo ɖe asi. Eye aŋutiɖiɖi nanewo le eɖɔawo ŋu.

Dzila ŋutsu kple dzila nyɔnu wo bɔbɔ nɔ anyi. Eye wovi bɔbɔ nɔ wo titina. Ɖevia le nane tsɔm le agbalẽkotoku me. Eye dzilawo le ekpɔm

Azikpui gã lɔbɔ aɖe yi ke eta ziɔnu wɔme etɔ̃ ele eme hafi azikpui vi aɖewo hã wɔme eve ele exa. Akplɔ le domeza na wo. E kɔpu yi ke wokɔ nona aha yihã le ekplɔ dzi.

ŋuwo ƒe agbadoƒe enye esia, wole agba dom na eŋuwo le meli alo tɔdziŋu me, eŋu vovovowoe wotsɔ le agba dom kɔ yina ɖe dukɔ bubuwo me.

Ame geɖewo le galamsee dome. Ɖewo le galamsea kum eye eɖewo le tsitre. Ŋutsu ɖeka le tsitre le kɔɔ tame. Eye wòle wokpɔmɖo ɖa.

Amewo le tsitre ɖe tɔme, tɔa nye etsi keke ŋutsu kple nyɔnuwo wonye, ŋutsu ɖewo ɖe dzime kpo wodo abɔ ɖe dzi eye wole dzidzɔ kpɔm le tɔa me.

Yevu nyɔnu woame ve wole tsitre le ɖevi aɖewo gbɔ. Ɖevia ɖewo lé Yevu nyɔnuwo ƒe asi ɖe asi eye wole nu kom, le dzidzɔ kpɔm. Ɖevia geɖea wonye nyɔnuviwo.

Ame geɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe ekplɔ ŋuti le xɔ gã aɖe me. Wonye yevuwo, wonye ŋutsuwo kple nyɔnuwo eye kɔmputa le ekplɔa dzi na wo.

Dukɔ ƒe azaɖuɖu le edzi yim le teƒea ɖekakpuiwo sa avɔ ɖe ali eye wole nuwo ɖe asi wole amadede vovovowo ɖe asi le zɔzɔm yina

Amewo le zɔzɔm, le yiyim le gbɔgbɔm le dɔwɔƒe eye wodro agbawo ɖe ta. Wokɔ nuwo ɖe agbawome. Amea ɖeka ɖiɖi eƒe agba ɖe anyi.

Amewo le fefe wɔwɔ srɔ̃m eye amea ɖewo nye ŋutsuwo le tsitre. Nyɔnu ɖeka hã le tsitre eye ɖevinyɔnuvi le tsitre ɖe ŋgɔ eye wo le enu fia mee.

Ame geɖewo le efliwo me fliwo le lɔbɔɔɔ eye wonye abe fli woame eve ame geɖewotsiɔ nu ta ɖewo ɖɔ kuku eye ɖewo nye ŋutsu kple nyɔnu.

Ɖetugbui aɖe dze klo ɖe anyigba eye kesewo sɔgbɔ va ƒoxlae, kese ɖe tsitre ɖe ɖetugbui dzi, eƒo ɖetugbuia ƒo ɖa ɖe ta kesea ɖe dzo tso adzɔge gbɔna.

Yevu ŋutsu aɖe kple evie wo bɔbɔ nɔ anyi ɖe ekplɔ̃ ŋutsi be woaɖu nu. Wotsɔ nuɖuɖu vovovowo da ɖe kplɔ̃dzi. atikutsetse ƒe tsi kple abolo wole kplɔ̃a dzi na wo.

Sukuvi geɖewo le sukuxɔ me, ɖewo bɔbɔ nyi, ɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖewo le tsitre nu eye nufiala le wogbɔ, wo bɔbɔ nɔ anyi ɖewo do awu nyɔkpɔwo ɖewo hɔ ƒe awu menyakpɔ o.

Wodo agba ɖe eŋu kɔkɔ aɖe me, amewo hã nɔ anyi eŋua me, ame geɖewo tsitre eye wodo agbawo za ɖe eŋua me wòle zɔzɔm.

Nyɔnuwo le azɔli zɔm le ablɔ dzi eye woƒe ŋkuwo bia, ɖeka lé nuƒomɔ ɖe asi eye wòle nu ƒom eye ame susuewo le abɔ wum ɖe yame.

amewo le azɔli zɔm le ablɔ dzi eye wókatã wonye yevuwo sɔŋ ɖeka le nuƒomɔ ɖe asi eye wòle gbeƒaɖeɖe aɖe wɔm

Nu etɔ̃ siwo nye bafawo le abo dam eye ɖewo bɔbɔnɔ anyi wo katã wo le woƒe kekewo me eye wo le xɔ aɖewo hã gbɔ.

Ɖeviwo tsɔ woawo ŋutɔ ƒe asiwo wɔ asiŋu le kukum le emɔ dzi. Ɖevi eve wo bɔbɔnɔ anyi ɖe ŋua dzi. Eye woame tɔ̃ wo le wotutum le enɔa dzi kple edzidzɔ ŋutɔ.

Esia nye gbadzadzisime, nyɔnu geɖewo wole asia me, ɖewo le nane dzram, eye ɖewo va le eƒlem, nyɔnua ɖewo kɔ viwo kpa ɖe wo me le asia me.

Ame geɖewo le zɔ ɖem le ablɔdzi. wonye nyɔnuwo, ŋutsuwo kple ɖeviwo eye wonye Yevuwo. Eye xɔ tsralawo le ablɔawo ƒe axawo dzi.

Egeawo le tsitre le ƒuƒoƒo me wota avɔ ʋiwo sɔŋ do dzonu eye ŋutsu ɖeka le tsitre tsɔ aha ɖe asi eye wòle dekɔnu gbe dom ɖa.

Ame geɖewo le zɔzɔm le ablɔ dzi. Geɖeawo nye ŋutsuwo eye wo le atsi si nuŋɔŋlɔwo le wo dzi. Nuɔŋlɔawo nye nu siwo nye woƒe dzimenyawo wo wodzi be yewo ne ɖe gbeƒa.

Awusatɔwo va gbedoƒe le woƒe xɔa me. Xɔa kɔkɔ eye wò lolo. Ame aɖewo le eʋuwo dome. Geɖewo nye ŋutsuwo eye wode hã ŋutɔ.

Esia nye dukɔ vovovowo ƒe flagawo, aflagawo, woti wo ɖe ati kɔkɔ wo ŋu eye wole ya ƒom. Flaga nye dukɔ vovovowo ƒe flagawo kple amadede vovovowo.

Ŋu geɖewo le ŋudze ƒe le mɔdodowo dzi. Ame geɖe wole ŋuawo dome tom. Ŋu geɖewo le amadede aŋutiɖiɖi ƒe nɔnɔme me.

Ame geɖewo le zɔzɔm le ablɔ dzi eye wole aflagawo kplɔ nɔnɔtatawo ɖe asi. Wole ha dzim eye wole eʋli dom. Wonye nyɔnuwo kple ŋutsuwo.

Modzaka ɖeƒe si amewo le, ame ɖewo le atsitre nu, eye ɖewo bɔbɔ nɔ anyi, Wonye ŋutsuwo, nyɔnuwo, ɖewo hã wonye ɖeviwo.

Amewo dɔ wɔm le dziɖegbe kaɖi ŋu, wonye ŋutsu woame eve, wole dɔa wɔm le dzigbe kaɖia nu le ya me. Woa me evea wo bɔbɔnɔ anyi ɖe nane nye nugo me sikɔwo yi ayame sĩa.

Yevuwo bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋu eye wole nu ɖum. Wonye nyɔnuwo kple ŋutsuwo. Ɖeviwo hã wole eme. Akaɖiwo le wogbɔ, atiwo hã le teƒea.

Kpekulawo le kpe kum le zɔzɔm le ablɔdzi, wodo awu ɖeka ŋugbeewo sɔŋ eye amea ɖeka tsɔ xexi tsyɔ ɖe eta le yiyim kpli wo.

Amewo va yameŋuɖoƒe. Wole tsitre eye wole tetem ɖe ame siwo axɔ woƒe mɔzɔgbaleawo la ŋu eye wodo awu vovovowo. Ŋutsu kple nyɔnuwo sia le teƒea.

Ame geɖewo le tsitre. Wonye yevuwo, ŋutsua ɖeka lé nuƒomɔ ɖe asi eye wòle gbeƒa ɖem, bubuwo le tsitre le eƒe axawo dzi kple eƒe megbe.

Wole nu dzram le asi me. Amewo de ha le asia me. Geɖeawo nye ŋutsuwo, wodo awu vovovowo, ame aɖewo do awu dzɛ̃, ame aɖewo do awu ʋi kple gbemumu.

Nyɔnu aɖe le nu ɖam le dzodoƒe, edo dzo eye wòda nuɖuɖua ɖe dzi, nuɖuɖua ɖe le agba me eye wòtsɔ gatsi le ekum, tsiletɔkpo le egbɔ.

Yevuwo kple ameyibɔwo tsi tre. Ameyibɔ nyɔnuvia edo avɔwu, ata avɔ ɖe ali gata ɖe ɖe akɔta. Edo dzonu ɖe asi kple kɔme.

Ame geɖewo le tsitre nu, ŋee aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe anyigba. Ŋutsuwoe bɔbɔ nɔ anyigba. Nyɔnua geɖewo le tsitre nu. Ŋutsu ŋee aɖewo hã wole tsitre nu.

Ʋeɖulawo le ʋe ɖum. Ŋutsu ɖeka le ʋea ɖuɖume bɔbɔ nɔ anyi eye nyɔnu detugbia le ʋea ɖum tsi tre ɖe edzi. Ʋeɖula bubu le tsi tre le wo kpɔm

sika kudo aɖe me si amewo zɔ yina amɛawo nyɛ amɛ wɔameve ŋutsuwo wodó awuwo dó afɔkpawo eye wóɖɔ ga kukuwo ɖe ta

Gbedada aɖe ƒo si amewo tri fli lɔbɔɔ le zɔzɔm le. Ame geɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe ekposɔwo dzi. eye ɖewo hã wole afɔ zɔm le yiyim.

Kpẽkulawo le kpẽ kum le mɔdodowo dzi le azaɖuɖu aɖe me, wodo awu ʋiwo, wodo ata legbee kple abɔ legbewuwo eye wole ekpẽ kum wotsɔ xexiwo ɖe asi.

Zikpui, kplɔ kũle aɖkago wo le exɔa me. Seƒoƒo le ekplɔa ɖewo dzi. Gui le ekplɔa ɖe dzi. Kplu le ekplɔa ɖe dzi.

Agbledelawo le agble dem, wonye ŋutsu woame etɔ̃, wodo awu siwo tsiɔ woƒe ta va se ɖe afɔgɔme.

Ame geɖewo le yameŋudzeƒe. Yameŋua tɔ ɖe anyi eye amewo le zɔ ɖem yina ɖe yameŋua ɖo ge. Ameawo nye ŋutsuwo, nyɔnuwo kple ɖeviwo sia.

Amewo bɔbɔnɔ anyi ɖe ŋɔnudrɔxɔme eye ŋɔnudrɔla bɔbɔnɔ anyi eye kpovitɔ aɖe hã le tsitrenu. Esenyala aɖe hã le tsitre nu.

Wole nu vovovowo dzra le asi me. wole atadi dzram, sabala, galii. Ɖeviwo wolé nudzazra ɖe eta. Nyɔnua le nu dzram na amaa ɖe.

Akɔdada le edzi yim. Eye amewo le akɔ dam be woaɖe dukplɔla. Nyɔnuwo, wole flime eye wole akɔdada ƒe nɔnɔmeawo wɔm. ame ɖeka da vɔ eye wòle edem aɖakagoa me.

Dzila aɖe kple eviawoe nye esia, wole atikutsetse ɖum, dzila fofoa bɔbɔ nɔ anyi eye wòkɔ ɖevi suetɔ ɖe asi, nɔvia susɔea wole tsitre eye wole atikutsetse ɖum.

Kpovitɔ woame eve le teƒe sia, ɖeka ƒe lã me gble eye ɖeka nye atikewɔla eye wo abi dom na kpovitɔ si dze ɖɔ. Ame si le abia dom le tsitre eye ɖɔnɔla bɔbɔ nɔ.

Lã vovovowo va tɔ aɖe me. Ɖewo nye sɔveda, ɖewo nye zi eye ɖewo hã nye ahlɔ̃ewo. Ɖewo le tɔa me hele tsia nom, bubuwo hã wo le tsia godo.

Amesiaŋawo le teƒe sia, wowɔ agbadɔwo eye wole wo me, amea ɖewo dogo le woƒe agbadɔwo me eye wole nu ɖa, nyɔnuwo sɔgbɔ le amesiaŋawo me.

Xɔ aɖe me si kplɔ kple zikpuiwo le. Atiklawo hã le xɔ me eye woɖo agbalewo ɖe atiklawo me. Kplɔa nye atukpa kplɔ eye nuwo le kplɔa dzi.

dɔnɔdzikpɔlawo le teƒe sia wó bɔbɔnɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋu eye ɖewo hã le tsitreŋu ɖeka tsɔ nanɛ dɛ kpluaɖɛ mɛ eye evelia le asi dom ɖa be ya xoe le si

Teƒe sia ye nye asi me, nu vovovowo le asiame, nyɔnu siwo le nu dzram wole asiame, ɖeka bɔbɔ nɔ anyi do awu wo nyakpɔ bla ta do dzonu ɖe edzi.

Amewo bɔbɔnɔ anyi ɖe ŋɔnudrɔƒe. Ŋɔnudrɔla bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui me me eye esenyalawo bɔbɔnɔ anyi. Kplɔwo le wo ŋgɔ wod aagbale ɖe wo dzi.

Ɖekakpuiwo kple ɖetugbiwo le tsitre ɖe etɔ me, etɔa enye etsi keke eye wowu, ɖewo wu asi ɖe eya me.

Ʋeɖulawo le ʋe ɖum, eye ame aɖewo le megbe na wo eye wole ʋea ɖum kple ŋkubiã, ame siawo le ʋe ɖum las wonye nyɔnuwo wodo awu eye wobla ta

Ŋutsu gŋɖewo le tsitre nu ey e ɖewo hã tsyɔe akɔ ɖe anyi. Wodo awu abe awusatɔwo. Wodo awu lɔbɔwo eye geɖewo bla ta.

Dukɔmeviwo le zɔzɔm le ablɔdzi eye wole nu siwo wodzi be dukplɔla nesea, woŋlɔwo ɖe atiwo dzi eye wolé ɖe asi le zɔzɔm le yiyim le ablɔdzi.

Ɖeviwo wole du sim le emɔdodo dzi. Wole dua sim kple dzidzɔ. Wonye ɖevi siwo xɔ abe ƒe atɔ̃ kple ƒe enyi. Nyɔnuviawo sugbɔ le ɖeviawo me.

Atsiaƒu to, netiwo le atiaƒu to, atiaƒu keke eye ŋkuŋuŋu ƒe tsiƒuƒe hã le teƒea. Nyɔnu ɖe aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi le ya xɔm.

Ame geɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe tɔdziʋu me eye tɔdziʋuawo kɔwo va ɖi go eye ame aɖewo le tɔdziʋua hem be na amewo na ɖi le eʋua me.

Ame geɖewo le atsiaƒu to, akorowo le atsiaƒua to, atsiaƒua le dadam, eye eke ƒuƒui le atsiaƒua to.

Sikakuƒe aɖe si ŋu gãwo le, ŋugã aɖe le eke kum le tɔtrɔm ɖe ekelɔŋu bubu me eye ame aɖe le tsitre do awu dzɛ̃fff…

Ame geɖewo va do go dukplɔla aɖe eye ame ɖe le asi namee. Ame geɖewo hã woɖiɖi woƒe asiwo ɖo ɖa be yewoana asi yee.

Ŋutsuwo ame eve wole mɔ aɖe tutum le dedem ʋu aɖe me ʋua ƒe megbe le nogo eye nɔƒe le eme ŋutsua wonye yevu ŋutsuwo ɖeka ƒe awu nye aŋtiɖiɖi kple atalegbe wu

Ame aɖewo le edɔwɔƒe, ame ɖeka le edɔ wɔm, eye ame bubu le tsitre le nu si ame yi le dɔ wɔm la kpɔm, ele ekpɔm abe ɖe wòdi be yeanya nu si wɔm wòle la.

Ɖetugbi siwo ɖi sukuvi wole tsitre le teƒe ya. Edze abe wole dze ɖom na wonuiwo ene. Ɖeka ƒo ɖa ɖe ta. Ɖewo hã ƒe ɖa le kpokpoe le woƒe ta.

Ŋɔnudrɔ̃xɔme si ame aɖewo le. Ame ve wole anyinɔƒe eye ame oame tɔ̃ wole titrenu. Amea ɖeka le titre ɖe aɖakagome kɔ asi yid zi.

Kɔdada le dzi yim le sewɔtakpekpe aɖe me eye ame kɔ zikpi le xaxlãm na wo nɔewo. Eye amea ɖewo wodze anyi ɖe wo nɔeawo dzi.

Ŋumɔga wo ame eve dome. Ŋuwo le wodzi tom. Eŋugãwo kple ŋuviwo. Le ŋuawo megbe, etowo le teƒe ma. Le ŋu ma ƒe wo ame eve ƒe domedomea, ŋu yiwo ke kpɔ afɔku kple nunyamanyamawo le teƒe ma.

Gɛ duame ƒe akpa ɖewoe nye esia. Ŋu mɔdodogãwo le teƒe sia. Ŋuwo le emɔwo dzi. Eŋua ɖewo ƒe amadedewo le dziẽ, eɖewo le yibɔ. Eɖewo nye dzowɔ ƒe amadede.

Ŋutsu wole tsitre nu. Wodo awu lɔbɔwo. Awuawo wole lɔbɔ eye wònye aŋɔti ɖiɖi ƒe awu wò eye ame geɖe bɔbɔ nɔ anyi.

Amewo le tsi tre ɖe eyameŋudzeƒe. Wolé woƒe akpetewo ɖe asi. Wonye ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Ɖewo de asi kotokume. Ɖewo le woƒe fonuwo dzi kpɔm.

Agbalẽ vovovowo le agbalẽxlẽxɔa me. woɖo atiklã eye woɖo agbalẽawo ɖe me. kplɔ̃ le agbalẽa xlẽƒe. woda kɔmpiuta kple kamera ɖe edzi. Agbalẽ hã le kplɔ̃a dzi.

Nyɔnu geɖewo le tsitre le teƒe sia. Ɖewo kɔ vi kpa ɖe me. Ɖewo kɔ nuwo ɖe ta. Wodo awu nɔnɔme vovovovo siwo nya kpɔ. Wokɔ woƒe akpetewo hã wo ɖe asi.

Ŋutsuvi aɖewo le abo ƒom le etɔ to le ekeme. Etɔa nye atsiaƒu gã aɖe. Ŋutsu wo me etɔ wole du dzi ɖe aboa dzi eye ŋutsu ɖeka hã le ŋgɔ nawo.

Wotsɔ amekuku yina ɖe ɖiɖiƒe, wokpa aɖaka na amekukua ɖe akpa ƒe nɔnɔme me, ɖekakpuiwo do amekukuɖaka ɖe ta eye woyina ɖe ameɖiƒea am geɖewo kplɔ wo ɖo.

Ŋutsu aɖewo le ŋu ƒom eye eɖewo le eʋe ɖum ɖe edzi wodo ata legfbee wui kple dzime wui hafi le eʋea ɖum, ŋuƒolawo hã wodo awu aŋutiɖiɖi.

Keteke kɔ ame geɖewo. Ame geɖewo le ketekea me. Ame geɖewo hã wole ketekea tame. Amea ɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe ketekea ƒe ŋkume. Ame aɖewo tsi tre ɖe mɔa to le wokpɔm.

Ame geɖewo le asime. Nyɔnu aɖewo bɔbɔ nɔ anyi le woƒe nudzadzrawo gbɔ eye ame bubuwo le zɔ ɖem le asia me. Ɖewo le akpawo dzram, ɖewo le tomatosi kple sabalawo dzram.

Afɔku aɖe dzɔ eye amea aɖewo kpɔ afɔku eye ɖewo ku. Nuvevi wɔ amea ɖewo ale gbegb be wo gba eye ŋutsu aɖewo lɔ amekukuawo ɖe avɔ me yina dadage ɖe ŋua me.

Amewo le ŋu ƒom. Wonye ŋutsuwo sɔŋ. Wodo avɔ wu. Ŋutsua ɖewo wɔ ɖa eɖe ta. Ɖewo hã wole ha dzim. Wole atsiaƒu tom le esia wɔm.

Amewo le nugowo ɖe asi. Wotre fli eye woyina ɖe tsiduge. Wonye nyɔnuwo kple eŋutsuwo. Wonye ameyibɔwo kple yevu.

Ame geɖewo le tsitrenu eye wole nane kpɔm. Nyɔnu kpovitɔ aɖe le ezɔ ɖem va le yiyim. Ŋuwo le tsitre ɖe ŋu mɔa dzi eye wole zɔzɔm.

Xɔa kaka eye ati siwo kɔ gba xɔa, wo kaka ɖe anyigba eye gli ƒe akpa ɖe wo le dzedzem eye ekawo, dziɖegbe ƒe kawo le teƒea.

Ɖevi aɖewo le tsitre ɖe gata to eye gɔta la metsia menyo kura o. tsia nye tsiƒaƒa eye ɖevi nyɔnuvi ɖeka e du ƒum. Ame tsitsi aɖewo le adzɔge ɖa.

Nyɔnu woame eve wobɔbɔ nɔ anyi ɖe nuɖukplɔ ŋu eye ame aɖe le ekplɔa ƒe akpa evelia tsɔ nuɖuɖua ɖe le dodom ɖa na nyɔnu bubu kemɛ eye nuɖuɖu geɖe le ekplɔa dzi.

Nyɔnu ŋkuagbatɔ aɖe le ŋumɔ me tsom, ele avu ɖe asi eye wolé ati si ke ŋkuagbatɔwo tsɔna zɔna la le asi, atiwo le emɔdodoa xa.

Ƒuƒoƒe aɖe nye esia. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo wole teƒea. Ŋutsuawo sa vɔ ɖe ali eye wodo awu ɖe edzi. Nyɔnua wota avɔ ɖe akɔta le teƒea. Wome do afɔkpa o.

Nutsu kple nyɔnu wole dɔ wɔm le kɔmpita ŋu, ŋutsua do awu dzɛ̃ eye wòɖɔ gaŋkui, nyɔnua do ata legbe wu kple edziwui eye ɖa legbe le eta na nyɔnua.

Nutalawo le nutam ɖe egli ŋu, wonye ŋutsu woame etɔ, ɖeka tsitre ɖe zikpui dzi hafi le nua tam, wòle nua tam kple amaɖeɖe vovovowo.

Dzonuwo kplenu bubu siwo ts asi wɔe le ɛɛ nudzraƒe aɖe. Ɖewo le atsukpawo me. eye ɖewo le kusiwo me. Amadede vovovowo le na wo.

Nɔnɔmetata aɖe si wotsɔ asi tae la, Fia aɖe le sɔdzi eye Asrafowo le axadzi nɛ. Asrafowo lé aŋutrɔwo kple akpoxɔnuwo ɖe asi.

Atsiƒuto si akro geɖewo le, aflagawo le akroawo me. Nyɔnu aɖe kple srɔ̃ kple woviwo le atsiaƒuato eye ŋutsu aɖe le adzɔge le woƒe nɔnɔmetata ɖem.

ŋuwo de ha le emɔa dzi eye ŋuawo ɖi ŋu yio ke xe dzokplɔlawo nɔna eme eye asrafo kpena ɖe wo ŋu woyina ɖe teƒe ɖe. Ŋuawo de ha, eye emeawo do awu ʋi…

Yaxɔƒe enye teƒe sia enye exɔ yi me ke wotsɔ glasiwo tsɔ tui, kplɔwo le teƒea zikpuiwo atikutsetsewo le ekplɔa dzi gake ame aɖeke mele teƒea ha ɖe o.

Ŋudzeƒe yike ŋua ɖe le agba dem, wole agba dem, ŋutsu eve le agba dem ɖe eŋua me, eye wole enua blam eye nudzralawo hã wole zɔzɔm.

Amewo le tsitre nu wolé agbalẽwo ɖe asi, wonye nyɔnuwo kple ŋutsuwo, wolé nuŋlɔgbalẽ ɖe asi wosugbɔ le wo si.

Ame geɖewo le tsitre ɖe exɔ aɖe me, geɖeawo nye ŋutsuwo eye nyɔnu hã wole wo me, wole tsitre ƒoxla emɔ aɖe si le wo gbɔ la, eye ame ɖeka tsyɔ akɔ ɖe anyi.

Wotsɔ amekuku aɖe yina ɖe ɖiɖige eye ame siwo tsɔ amekukuɖaka la woenye kpovitɔwo wotsɔ aflagavɔ kɔ tsyɔ aɖaka dzi eye seƒoƒo ha le aɖaka dzi

Ŋutsu woame eve wo le eɖa kpa ƒe. Ɖeka bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui dzi. Ame ɖeka le eɖa kpam ne. Nanewo le eɖa kpa ƒea nye emɔ siwo kɔ kpa na ɖa, eyi ke wokɔ tutuna eɖa nenye be wokpe vɔ.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ kplɔ ŋu, elé kap ʋi ɖe asi, agba ʋiwo le kplɔa dzi, agbalẽwo le kplɔa dzi, avɔ dzɛ̃wo le kplɔa dzi, flawa le kplɔa dzi, gaŋkuiwo le kplɔa dzi.

Nufiala aɖe kple eƒe sukuviwo le sukuxɔme. Sukuviawo mede ha o. wonye nyɔnuviwo eye wonye yevuwo. Kplɔ le ŋgɔ na ɖeviawo eye enuwo le kplɔa dzi.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe yameŋu me, wonye ŋutsuwo kple nyɔnuwo, yameŋua me dɔwɔlawo aɖewo hã wole yameŋua me eye yameŋua me le ʋɛ̃.

Yevu le tsitre. Wole hadede me sɔgbɔ. Geɖeawo katã wonye ŋutsuwo. Ɖa le ta na geɖe eye ame ŋe aɖewo ɖa mele wo ta o.

nyɔŋu evɛ wó bɔbɔ nɔ anyi ɖeka ɖó bli dzodzi le ɖaɖam eye evelia bɔbɔnɔ anyi le adzɔge kpɔm dzò le bibim le blia te

Kpovitɔwo kple amewo le tsi tre. Kpovitɔwo ɖɔ kuku eye wotsyɔnu, ɖewo tsyɔnu ŋkme. Ame a bubuwo tsɛ wotsi tre eye ɖewo tsyɔ nu mo.

Ame yawo le mɔ zɔm, wolé akpetɛwo ɖe asi. Ɖewo kpla wotɔwo ɖe dzime eye wozɔ̃ yina ɖe xɔ aɖe me. Wonye ŋutsuwo kple nyɔnu.

Nukpotɔkpote dzra ƒee nye teƒe sia. Wole gagɔme nuwo geɖewo dzram le teƒe ya, ɖewo nye ami, tomatos, nuɖanu vovovowo le teƒe ya.

Ɖeviwo bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔgã aɖe nu eye wole nusrɔm ɖevia ɖeka nye nuwɔɛtɔ eye wòbɔbɔ nɔ anyi ɖe kekeme ɖeviawo katã nye yevuviwo

Amewo le zɔzɔm le ablɔdzi eye wole woƒe vevesesewo ɖem ɖe go. Woŋlɔ wo ɖe nuŋlɔtiwo dzi. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo wodo awu nɔnɔme vovovowo.

Awusatɔwo bɔbɔ nɔ anyi ɖe hadedeme. Wolé agbalẽwo ɖe asi. Nɔnɔmetata vovovowo le agbalẽawo me. Akɖiwo le wo titina eye wole edzi kpɔm.

Xɔ gã aɖe me si amewo le, nyɔnu ɖeka aɖe bɔbɔnɔ anyi eye wòle nane wɔm, wo kaka nanewo ɖe anyigba eye ame aɖewo hã wole tsitre nu.

amɛ geɖɛwo le atsitre le ablɔdzi eye wó ta nɔnɔme tata vovovowo ɖe ekpɔaɖe ŋu amɛawo dó awu vovovo kplɛ amadede vovovowo le teƒɛa

ŋutsu aɖewo kɔ amekuku yina ame kukuwɔ le aɖaka me eye ŋutsu siwó kɔ amekukuawo dó awu hiwo eye wó bla enu ɖe wóƒe ŋɔtinu

Ŋutsu aɖe tɔ ɖe ahadzraƒe. Edo dziwui kple dzidziwu eye woɖɔ kuku ɖe edzi. Edo avɔwu eye wodo aŋutiɖiɖi wu ɖe egɔme, wodo afɔkpa dzɛ̃. Aha nuwo le gbɔ.

Ɖeviwo bɔbɔnɔ anyi ɖe sukuxɔme. Yevunyɔnu ɖeka bɔbɔna anyi ɖe wo titina. Sukuviawo nye ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo. Wo bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpuiwo dzi ɖe ekplɔwo ŋu.

Mɔdodo aɖe dzi yi ke he ŋuwo le zɔzɔm le. Ameha gãaaã ɖe hã le mɔa ƒe akpa velia dzi. Kpovitɔ nyɔnu aɖe hã le zɔzɔm le mɔa dzi. Eɖɔ gaŋkui kɔ nu tsyɔ nu.

Wotsɔ agbleŋlɔmɔ aɖe da ɖe teƒe sia eye ŋutsuwo le tsitre le agbleŋlɔmɔ la kpɔm eye afɔti le na agbleŋlɔmɔ la edɔ hã le agbleŋlɔmɔ la…

Ŋutsuwo le ekɔ dam le sewɔtakpɔkpɔ me. Ɖewo kɔ zikpuiwo kɔ le ame bubuwo xlana. Ame aɖewo le du dzi eye ame aɖewo le anyi dzem.

Nyɔnu ɖeka kple vie nyɔnu woame ve wole aƒe aɖe me. Nyɔnua ɖeka kple viɛ ɖeka wole nu nyam. Eye ɖeviɛ ɖeka bubu ɖeka le agbame wu asiwo ɖe yame le dzidzɔ kpɔm.

Ŋu eɖewo le gbadzadzi eye yameŋu hã le gbadzadzi. ŋua ɖewo ƒe amadede nye le ʋi eye eɖwo hã wole dzɛ̃. Atidodowo ƒo ʋlã teƒea.

Wota nuwo ɖe egliŋu. Nutata ɖewo nye nyɔnuwo kple ŋutsuwo. Wonye nyɔnuwo ke he ne wowu abɔ ɖe yame. Eye ŋutsu hã wu eƒeƒ asiwo ɖe dzi.

Esia enye etɔto, wotu xɔwo ɖe etɔ to kple amadede vovovowo. Akrowo le etɔawo dzi eye wotsi ka ɖe akroawo ŋu wole etɔa me.

Nyɔnu aɖe le avɔ dzram. Avɔ vovovowo le egbɔ. Ɖewo nye eyi wokɔ mɔ kɔ lɔ̃ kple wokɔ asi lɔ̃ ɖewo hã eye nyɔnua le dzidzɔ kpɔm le edzradzra ŋu.

Aƒe aɖe lé dzo le dzo bim eye edzotsila geɖewo va le dzo tsim, wotsɔ woƒe ŋu siwo wokɔ tsina dzola vɛ eye dzotsikawo do woƒe dzotsiwuwo eye woɖɔ kuku.

Sukuviwo bɔbɔ nɔ anyi ɖe sukuxɔme. Wonye sukukɔkɔdelawo. Wo bɔbɔna nyi ɖe kplɔ̃wo ŋu. Kɔmpiuta le kplɔ̃wo dzi. Wonye ŋutsuwo kple nyɔnu sukuviwo.

Zikpui lɔbɔwo le agbalẽa me, kplɔ le agbalẽa me eye kplɔa nye atukpa gbagba ƒe kplɔ. Gaƒoɖokui le gli ŋu, akaɖiwo le exɔa me.

Amewo le eka hem. Ame siwo le eka hem wonye nyɔnuwo kple ŋutsuwo. Gbadagbawo wole teƒe ma eye eɖewo ɖɔ kuku dziwo. Ŋutsu ɖe hã le teƒe ma.

Ame aɖewo le exɔme, eye ŋutsu ɖeka le dɔ aɖe wɔm, eye bubu ha le tsitre ɖe èdoa ɖe ŋu. Ame aɖe bɔbɔnɔ anyi le adzɔge ɖã dze ŋkume egli.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe ekplɔ ŋu eye wole takpekpe wɔm, le kplɔ dzi, etsi le kplɔ dzi, ekawo le kplɔ dzi, agbalẽwo le kplɔ dzi, nuŋlɔtiwo le kplɔ dzi, ŋutsu kple nyɔnuwo siaa wonye le teƒe sia.

Zikpi lɔbɔɔ kple kplɔ̃ wole agbalẽa me. ableŋgɔwo hã wole agbalẽa me. Suɖiwo le zikpi lɔbɔa me eye wofɔ nuwo kɔ ɖe kplɔ̃a dzi.

Ŋutsu woame eve wole exɔ aɖe me, ɖeka le tsitre nu do aŋutiɖiɖi wu, evelia bɔbɔnɔ anyi eye woame eveao ɖɔ gankui eye nuwo le kplɔ dzi nawo fuu.

Yevu nyɔnu aɖe le tsitre le dzodoƒe eye enuwo le ekplɔ dzi nɛ le megbe, seƒoƒowo le kplɔ dzi eye agbawo le ekplɔ dzi nu si wotsɔ ɖona tsidzodzo hã le kplɔa dzi.

Zikpui eve le xɔame, ɖeka le lɔbɔ eye suduiwo le dzi, ɖeka nye akpasa eye avɔ le dzi, seƒoƒo le ekplɔ̃a dzi, eye ati sɔewo le enuwo me le xɔame.

ɖevi siawo metsi kra o wóle tsitre ɖe teƒe ya wó nye ŋutsuvi vi siwó metsio gake wóle aʋawɔnuwo ɖe asi aʋawɔnu siwó nye etuwo eye teƒe siwó tsitre ɖó menyakpɔ o

Ame geɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe tɔdzuŋu me eye tɔdziŋua kɔ wo yina ɖe teƒea aɖe, wonye amewo sɔgbɔ eye wodo awuwo vovovowo eye wotso teƒe ɖeka yina ɖe teƒe bubu.

Afɔku aɖe dzɔ. Ŋua gba ŋutɔ eye ame geɖewo do va va kpɔ le si afɔkua dzɔ lae eye wme ɖewo tsɔ nu ƒo mɔ le nu ƒom eye atiwwo hã ele teƒe ya.

Ŋutsuwo le elã ɖe asi. Elã la nye ahlɔ̃. Ŋutsua ɖewo wobla ta, ɖewo tsɔ ekpowo ɖe asi, ɖewo atiwo ɖe asi.

Yevu nyɔnu woame ene wobɔbɔ anyi, eye le tomatos me tiam, ɖewo ƒe asi le eme, ɖewo ƒe asi le woƒe akɔwo me, amadede vovovowo le kusi yiwo me tomatosiwo le la me.

Xɔ gã aɖee si me amewo le. Ameawo le takpekpe wɔm. Ɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖe ekplɔwo nu eye zikpuiwo le megbe na wo.

Amewo le tsitre ɖe aƒeme, wole dzadzra ɖo tɔxewo me, wo nye ŋutsuwo kple nyɔnuwo, ʋu le aƒeame, wo ɖo gli woxlã aƒea.

Ɖeviwo wotri fli eye wole ʋe ɖum eye wole ha hã dzim, ame bubuwo tsi tre le ɖevi ʋeɖulawo kpɔm, ɖeviawo ta avɔ ɖe akɔta eye wodo dzonuwo ɖe kɔme.

Ɖetugbi geɖewo le teƒe sia. Wota avɔ wo ɖe edzi me. Wodo dzonu ɖewo woƒe kɔwo me. Dzonuawo nyakpɔ eye ɖetugbiawo katã hã wole dzidzɔkpɔkpɔ ƒe nɔnɔme me.

Amewo le ŋunudrɔƒe, amea ɖeka tsitre ɖe aɖaka go me eye ŋunudrɔla nye nyɔnu bɔbɔnɔ anyi. Agbonudzɔla le tsitre ɖe agboa nu.

Ŋutsuwo de ha le teƒe sia eye wole edzre wɔm. Ame wɔme eve wole ekɔ dam. Ɖeka tu kɔ sese eta na ame evelia eye amewo le vudo lém.

Amewo le tsitre ɖe eŋu ƒe gakpo aɖe dzi. Wonye ŋutsuwo. Ɖewo wu asiwo ɖe yame eye wo tsɔ aflaga ɖe asi.

Nyɔnu aɖewo le tsitre eye wokɔ wo viwo ɖe akɔ, eve tsɔ ɖe tsɔ ɖeviawo ɖe abɔta eme evewo bɔbɔnɔ anyi ɖe kplɔ aɖe ŋu, agbalẽwo le kplɔa dzi eye wole nu ŋlɔm.

Dziɖegbekaɖi ŋuti dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm eye wole enugo me le eyame hafi le edɔ wɔm. Dziɖegbekaɖi kawo le wo xa.

Afɔdzixɔ kpl dzadzraɖo xɔme, afɔdzideƒe le xɔa me, teƒe si ke wodzrana ɖo ele, akaɖiwo le xɔa me, seƒoƒowo nyakpɔ wole dzadzraɖo kplɔ la dzi.

Yevuwo ƒe nudzraƒe enye teƒe ya, yevu nyɔnu aɖe le enu dzram eye teƒea enye nudzraƒe yi ke xe wode taya ekplɔ la gɔme, woate akui.

Esia enye afɔkpa kple nu vovovowo dzra ƒe, afɔkpa, afɔkpa ɖewo nye amaɖeɖe vovovowo nɔnɔme nyakpɔ le wo si, ɖewo le ɣie, ɖewo le dzii.

Ame aɖe le fefe wɔm le kplɔ dzi eye ame bubuwo tsitre le ekpɔm. Ame ɖeka bɔbɔ nɔ zipkui me le adzɔ ge eye ame si le fefea wɔm la, tefli ɖe kplɔ dzi.

wóle ʋu mɔ dom eye ʋu sike lɔ́na aŋɔ kplɛ ekpe wó bluna le emɔ dodoa dzi wó ku mɔdodoa dzi eye fúfu le emɔa dzi

Ame geɖewo bɔbɔ nɔ anyi. Ame ɖeka le tsitre nu eye ŋutsu aɖe le eha dzim eye ame siwo bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu le hadzila la kpɔm do ɖa.

Ame geɖewo bɔbɔnɔ anyi eye dada woame eve wo bɔbɔnɔ anyi eye nyɔnu atike dzrala aɖe hã nɔ anyi ɖe zikpui me, eye wòle dze ɖom kple nyɔnuawo, atikewo le kplɔa dzi.

NDC dunyahehamenɔla aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe sia, ɖewo bɔbɔnɔ anyi eye ɖewo le tsitre nu, woƒe ŋgɔnaɔla si nye John Dramani Mahama le nu ƒom.

Nyɔnu aɖe kple viawo wole fefefem. Nyɔnua ku tsi ɖe etre me ye wole tɔtrɔm kɔmu ɖe ɖeviawo dzi. Wole aƒe yime xe nye aƒea nye ebe xɔ eye woku tsi ɖe go me.

Ɖeviwo kple nufialawo le tsitre ɖe teƒe sia eye nufiala le nu fiam sukuviawo. Sukuviawo le nu si fiam nufiala le la kpɔm eye wo le to ɖom nu si gblɔ nufiala le.

Ame geɖewo va ƒoƒu ɖe ameɖibɔme wova amekuku aɖe ɖi ge eye wotsɔ ame kuku kple aɖaka daɖe yɔdodzi sɔfoa bɔbɔ dze eye wòle afɔ fam na nyɔnu aɖe yike le avifam

Hunyahunyawɔwɔ aɖe dzɔ ɖe amewo kple kpovitɔwo dome, ame bubu aɖewo wolé aflagawo ɖe asi eye amea ɖewo hãle tsitre nu.

Ame geɖewo le esewɔtakpekpeme. Geɖeawo le tsitrenu. Wonye ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Ɖewo tsyɔnu woƒe nu. Ŋee aɖewo, wo bɔbɔ nɔ anyi.

Amewo le mɔ zɔm to gbewo me. wonye ŋutsuwo, ɖeviwo kple nyɔnuwo. Wokpla akpetewo ɖe asi. Wole gbeme zɔm yina ŋgɔ eye atiwo le.

Akro woame eve le tɔ dzi eye amewo le akroawo me. Wole ho ʋlim le akroawo me eye akroa le etsia dzi wole eho ʋlim.

Ashiaŋtiawo ƒe fia bɔbɔnɔ anyi. Eŋkɔe nye Nana Otumfuɔ evelia. Eta eƒe fia vɔ eye woɖɔ eƒe fia kuku hedo eƒe fia sika nuwo. Eye ame geɖewo bɔbɔ nɔ anyi ƒoxlae.

Nyɔnu via le nane dram le kplɔ̃ dzi, kplɔ̃ le eŋgɔ, nuwo le kplɔ̃ dzi, edo awu yibɔ, eƒe ɖa to le ta nee.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui me eye wodze abe eƒe afɔ nɔ evem. Etsɔ afɔ si nɔ avem la da ɖe zikpui dzi eye ati eve siwo kpena ɖe wozɔ le egbɔ.

Ame aɖewo le zɔzɔm le agbalẽ ɖe me. Wo katã wòle nubablawo ɖe asi eye atiwo hã de ha le wò xa. Amewo le tsitre ɖe atsiawo te.

Amewo bɔbɔnɔ anyi le nu ɖum. Wo bɔbɔnsanyi le agbɔsɔsɔ me eye wo katã wole nu ɖum le agba ɖeka me. Nyɔnu tsitsiwo, ɖetugbiwo kple ɖeviwo sia wo bɔbɔnɔ anyi.

Asi gã aɖe me si ame geɖewo le. Wonye nudzralawo eye wole enu vovovowo dzram. Wole atikutsetsewo dzram, wole tomatosiwo, atadiwo dzram.

Ame aɖewo lɔ agbawo ɖe kekewo dzi le zɔzɔm, wonye ame siwo tso mɔzɔzɔ me, wonye nyɔnuwo kple ŋutsuwo, ɖeviwo hã le wo me.

Amewo le dɔ wɔm le atsiaƒuto. Wole nu siwo menyo la fɔm. Enua ɖewo nye aŋɛnuwo eye ame aɖewo do asiwuiwo ɖe asi.

Nudzraƒe aɖe ye nye esia, ŋutsu aɖe le enuwo dzram eyi ke amadede vovovo le wo ŋu, edz abe ya ŋutɔ le enuawo wɔm kple asi, eye enuawo nyakpɔ le amadede vovovowo me.

Sukuvi woame etɔ̃ wo bɔbɔnɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋu, eye woƒe nufiala le wo gbɔ, wo tsɔ nanewo da ɖe kplɔ̃a dzi eye wole dɔwɔm le wo ŋu wo kata wo nye yevuwo.

Nyɔnua le fufu too, eɖa agbali kple bladzo eye wole abladzoa tom eye agbawo le egbɔ. Ame aɖe le tsitre, ame aɖe hã bɔbɔ nɔ anyi. Koklowo le wo gbɔ.

Ame geɖewo le tɔdziŋu me. Wo nye nyɔnuwo, ŋutsuwo kple ɖeviwo sia. Ɖewo bɔbɔnɔ anyi eye ɖewo hã wo le tsitrenu eye tɔdziŋua le wokɔm le etɔa dzi.

Lã vovovowo le egbe me. Wole tɔ to. Wo le etsi nom. Lã ɖewo nye sɔveda, ezi kple ahlɔ̃e.

Amewo le yɔdowo ɖem eye amea ɖewo hã wokɔ amekukuwo de aɖaka me, ŋu si me wokɔna amekukuwo ɖo wole teƒe ya eye wonye ŋu woame eve.

ŋutsu gɛɖɛwo le atsitre ɖɛ eʋu ƒa fɔtsi yewo xe nye gakpowo la dzi wóle aflagawo ɖe asi ɖewo wu asiwo ɖe yame

Tsi dza eye woxa ɖe anyigba. Atixɔwo le teƒea. Amewo le atixɔwo me. Amadede vovovowo le teƒea. Woɖi nuwo ɖe xɔ tame

Amewo le egbeɖuɖɔ lɔm le atsiaƒu to, gbeɖuɖɔawo nye aŋebawo eye ame siwo le gbeɖuɖɔa lɔm wonye ŋutsuwo ɖeɖe sɔŋ, wodo ata legbewu kple edzi wu wo.

Nyɔnuvi woame etɔ̃, ɖeka nye enuwɔtɔ, ɖeka le du ƒum, eye ɖeka le tsitre, tsyɔ asi emo, wotsitre ɖe mɔdodo dzi.

Dzila nyɔnu aɖe kple viawo le ysitre le teƒe sia, ɖeviawo, wode ha, wolé kɔmpiuta ɖe asi eye wole nɔnɔmetata kpɔm le dzi, wòle nuku wɔm na wo eye wòle dzidzɔ dom na wo hã.

Amewo le lãmese fefe siwo kɔ na gasɔ wɔna la wɔm. Wole wɔm le eʋu mɔdodo dzi eye wò katã woɖoe kuku wò eye wodo awu eye edewo kple atiwo le enua xa.

Amewo le tsitre le ameɖibɔ me, wonye awusatɔwo eye wole gbedodoɖa ƒe nɔnɔme me. Wodo atalegbe kple dziwui eye ame geɖewo ɖɔ kukuwo.

Amewo le ekɔ dzi. Dɔnɔdzikpɔla le dɔnɔ la dom kpɔ hena woɖe eƒe ŋu eye wole nu tsotso dzim be yeakpɔ.

Amewo le ʋe ɖum wonye ameyibɔwo kple yevuwo wonye nyɔnuwo kple ŋutsuwo wodo avɔwuwo kple awu yibɔ dziwui ɖe dzime.

Ɖetugbui woame ene, wole nu ɖum le agba ɖeka me kple dzidzɔ, wole nukoko me, woɖu nua wòvɔ le agba me, sue aɖe koe susɔ, ame ɖeka ƒe asi le agba me, ame ɖeka ƒe asi le eƒe nu.

Amewo bɔbɔnɔ anyi ɖe xɔ aɖe me. Xɔ hã me nyo eto ɖom xɔ me. Eye ŋutsuawo da avɔ ɖe abɔ hebɔbɔnɔ anyi ɖe anyigba heke gbe dom ɖa na trɔ.

Ɖevi ŋutsuvi sia le ŋu ƒom eye ɖevi bubuwo kple ametsitsiwo tɔ eye wolé nusi wɔm wole la kpɔm. Ele ŋua ƒom kple dzidzɔ eye ɖevi bubuwo hã le teƒea.

Amewo bɔbɔnɔ anyi ɖe xɔ me. Wonye yevuwo eye nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ anyi eye nane le edzo dzi. Amea ɖewo tsitre ɖe mɔ nu. Amewo bɔbɔnɔ anyi ɖe xɔ me. Wonye yevuwo eye nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ anyi eye nane le edzo dzi. Amea ɖewo tsitre ɖe mɔnu.

Agbayi me wonɔna kɔ ya. Zikpui le agbalea me. Suɖuigãwoo kple suɖuiviwo le zikpuia me wonmye. Wonye amadede dzi kple amadede gbemu.

Ame geɖewo le efli me. Wo le nuɖugbawo ɖe asi yina ɖe nuɖuɖu xɔ ge. Wo nye nyɔnuwo, ŋutsuwo kple ɖeviwo kple efunɔ.

Ɖetugbui kple ɖekakpui aɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖe kplɔa ŋu. Wole nudum eye wòle agɔne ha num, nyɔnuvia le dzidzɔ kpɔ le nu kom.

Nyɔnuwo tsɔ akɔ anyi. Wonye nyɔnu woame etɔ̃. Ɖeka le kɔpuwo me klɔm eye amadede vovovo li na wo li agbawo me.

Amedzrodzeƒe nyui aɖe, enye xɔ kɔkɔ, eye akaɖi atsatɔ vovovowo le eme, amewo va teƒea, esɔwo le tasiaɖamwo hem.

Nyɔnu aɖe le tsitre, ele nane kpɔm le axa dzi eɖo asi ali, ewɔ ɖa ɖe ta eye wòɖɔ gaŋkui ɖe ŋku, eɖo asi ali.

amewo nɔanyi ɖe ati gɔme wonyi ŋutuwo kpli nyɔnuwo gbadagba ɖe lɛ wóƒe titina eye wòle eŋuƒom nawo eye eɖewo blabɔ ɖe megbe

Ame geɖewo le tsitre nu. Ɖewo ɖo abɔ wɔme evewo ɖe eyame. Geɖeawo nye ŋutsuwo eye wodo awuwo eye ŋu le wo titina.

Modzaka ɖe ƒea ɖe si ke amewo le, amea ɖewo nye, ŋutsuwo, nyɔnuwo kple ɖeviwo, yevuwo hã wo nye, eye ɖewo bɔbɔnɔ anyigba eye ɖewo le.tsitre nu.

Ŋumɔdodo dzi le edugã me. Ŋuwo sugbɔ ɖe emɔa dzi. Amewo hã wo sugbɔ ɖe eŋuawo dome. Euawo le nɔnɔme vovovo me. eŋua ɖewo lol ɖewo hã wole sue.

Dekɔnu ƒe eʋeɖuɖu kple eŋu ƒoƒo hadzidzi le edzi yim. Ʋeɖulawo wodo awu siwo nye eye wole ʋe ɖum, ʋea ɖum ŋkubia tɔe.

Nyɔnu woame ve wobɔbɔnɔ anyi ɖe xɔ me, xɔame nye dɔnɔkɔdzi eye nyɔnua ɖeka si nye dɔnɔ la bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui dzi eye dɔnɔdzikpɔla la le edzi kpɔm le dɔ wɔm le eŋu.

Amewo le dunyahelawo ƒe nɔnɔme tatawo ɖe asi eye wole ha dzim, woɣli dom. Ɖewo le abo dom dzi. Dunyahelawo woame evewo le nɔnɔme tata me

Ŋutsu geɖewo le dɔwɔm wole dɔa wɔm le xɔtame, wole dɔ wɔm le ŋudɔ ƒe nane yi ke nane dziɖegbekaɖi la ŋu, wodo dɔwɔwu eye geɖe ɖo kuku.

Ame geɖe wole tsitre nu le bexɔ aɖe ŋgɔ. Wonye nyɔnuwo kple ŋutsuwo eye nyɔnu ɖeka le tsitre le wo ŋgɔ eye wole nu ƒom na wo eye wole todzi le esem.

ame geɖewo le ezɔ ɖem wole awu ŋgbi ɖekawo me, geɖeawo hã wonye bafawo eye bɔbɔnɔ anyi ɖe keke me le etutum hafi ke zɔzɔm.

Yevu nyɔnua ɖe le abo ƒom eye ame susueawo le tsitre le dzidzɔ dom ɖe eŋu Nyɔnua ɖeka nye ameyibɔ eye wokɔ asi dzi le dzidzɔ dom ɖe aboƒala ŋu.

Kpovitɔwo ƒe habɔbɔ aɖe le tsitre eye ŋutsu aɖe le tsitre ɖe wo titina. Kpovitɔa ɖewo lé tuwo ɖe asi eye wotsɔ gakukuwo ɖɔ ɖe ta.

Amowo le zɔ ɖem le ablɔ dzi, eye wole nusi me dze wo ŋuo la ɖem gblɔ, ɖewo ŋlɔe ɖe atikla wo dzi, eye wo kɔe ɖe asi, ɖewoa, wole etɔ̃ eerrm.

Amewo ƒo ƒu ɖe teƒe ya. Eye eɖewo le asi klɔm Geɖeawo kɔ enu kɔ tsɔ nu. Geɖeawo nye nyɔnuwo eye ame aɖewo hã le tsi tre ŋu.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe ekplɔ ŋu eye agblẽ le ekplɔ dzi wole enu ŋlɔm, ame geɖewo nye yevu eye ameyibɔ ŋutsu ɖeka tsitre ɖe ekplɔa ŋuti.

Aƒe aɖe me si xɔwo sɔgbɔ le taŋtaŋ. Nyɔnu ɖeka bɔbɔ nɔ anyi ɖe xɔ ɖeka me. Abladzotiwo le xɔa ƒe megbe kple ati vovovowo le aƒea ƒe megbe.

Akro ƒe hoŋiŋli le tɔdzi le dzi yim. Hatsotso woame eve wole akroawo me le eho ŋlim eye ame geɖeawo le adzɔge le tsitre eye wole hoŋlilawo kpɔm.

Aƒenɔvia le atikutsetsewo dra. Atikutsetseawo le vovovo. Aŋuti, pɛya, mago, tomatosi, kple nu bubuwo le egbɔ.

Ŋufɔku aɖe dzɔ eye dzotsilawo tsɔ woƒe ŋu va afɔkua dzɔƒe. Ŋua la kaka eye ame geɖee le tsitre le nu si dzɔ la kpɔm.

Amewo le tsitre ɖe atsiƒu to akrowo le atsiaƒua to aflaga vovovowo le akroa dzi ŋutsu kple nyɔnu kple wo vi le wo gbɔ, ame aɖe le woƒo nɔnɔmetatawo ɖem.

nyɔnu eve wole ɣeɖu kple dzidzɔ eye ame geɖewo le ɣeɖuɖuala kpɔm ame ŋutsu aɖɛ le nɔnɔme tatawo ɖe

Lãmesefefewɔlawo siwo nye nyɔnuwo le eklo dzi le nɔnɔmetata me eye wo dzikpɔla yiwo nye ŋutsuwo le tsitre ɖe axa eve dzi na wo eye woƒe amagãwo hã wole tsitre ɖe megbe na wo.

Yevu ŋutsu woame eve kple ameyibɔ nyɔnu ɖeka wole xɔa me. Yevu ŋutsua kplameyibɔ nyɔnua, wole nane kpɔm le agbalẽ aɖe dzi eye wole nu kom. Yevu ŋutsu bubu trɔ megbe de wo.

Gbadagba ɖeka kple kpovitɔwo woame eve wole tsitre. Gbadagba la tsɔ etu lɔbɔ ɖe asi. Kpovitɔla kɔ etu kpui ɖe eƒe axa dzi.

Ɖeviwo le fefe wɔm eye wo dzilawo hã le wo viwo gɔ. Ŋutsu aɖe ge ɖe ɖeviawo dzi eye wòle fefe fem kpli wo. Ŋutsu bubu aɖe lé nuƒomɔ ɖe asi le wo xa.

Nyɔnu wo am eve le atikutsetse kple amagbesime. Atikutsetse aɖewo nye akutu, atɔtɔ, akɔɖu, maŋgo, peya

Ame geɖewo le tsitre nu eye woɖi ame si wonye egɛawo. Wota avɔ ɣiwo bla ta ɣiwo eye do dzonu ɣiwo. Eye ŋutsu ɖeka le tsitre le wo dome tsɔ aha ɖe asi le gbe dom ɖa.

Dɔwɔƒe aɖe si ŋuwo le, ŋua ɖewo nye kelɔŋuwo eye ŋua ɖe hã nye ŋu si lɔna ke trɔna ɖe eŋua ɖewo me. Ame aɖe le tsitre ɖe ŋua ɖeka dzi.

Teƒe ya tse dze abe amatsidzraƒe eye ŋutsu wɔme etɔ̃ le afi ma. Ɖeka le amatsiwo kpɔ ɖa ya ɖeka tse le amatsi dzra nɛ ya ɖeka tse tsi atsitre eŋku me le dzɔdzɔm be yeaxɔ yeƒe amatsi.

Gbadagbawo tsɔ tuwo ɖe asi. Wonye ameyibɔwo kple yevuwo. Yevu nye ame ɖeka eye ame wɔme etɔ̃ wonye ameyibɔ gbadagbawo. Wotsi tre ɖe egbe dzi.

ŋutsuwo de ba le teƒɛa wóle aflaga ɖe asi ɖɛwo le tsitre ɖeka bɔbɔ tsyɔ akɔ anyi eye etu lɔbɔ aɖe le eta nɛ

Amewo le mɔligblẽme, ame akpagawo nye nyɔnuwo, wodo awu vovovowo, wole dɔ dzi vevie, ɖewo tsɔ nuwo ɖɔ ɖe ta be woaxe ŋɖɔ na wo.

Yevuwo sɔ gbɔ bɔbɔ nɔ anyi ɖe exɔa me. Wonye yevu ŋutsu kple yevu nyɔnuwo eye yevu bubu ɖeka le tsitre ɖe eƒe ŋgɔ eye wole nuƒomɔ ɖe asi hele nuƒom nawò.

Zikpi woame tɔ̃ kple kplɔ̃ ɖeka le xɔa me. Zikpia ɖeka le lɔbɔɔ eye suɖui woame tɔ̃ le eme. Zikpia eve wole suesue. Eye sudui le woawo hã me ɖekaɖeka.

Ŋutsu eve wo bɔbɔnɔ anyi ɖe kplɔ ŋuti eye nuɖuɖu le kplɔa dzi na wo, eye wole nua ɖum, ŋutsua ɖeka nye yevu eye evelia nye ameyibɔ.

Ame aɖewo le tsitre nu, ɖewo hã wobɔbɔ nɔ anyi, ɖewo tsɔ nu kɔ tsyɔ ɖe woƒe ŋɔti nu, ɖewo hã woagate agbɔ va a ayi teƒe sia.

Ame geɖewo le dɔnɔkɔdzi eye dɔnɔdzikpɔlawo le wogbɔ. Dɔnɔ aɖewo mlɔ̃ anyi ɖe abatidzi eye dɔnɔ aɖewo hã le tsitrenu eye dɔnɔdzikpɔlawo le wogbɔ.

Amegeɖe wole tsitre ɖe ameɖiƒe, wo kɔ amekuku ɖaka da ɖe amekuku yɔdoa dzi, eye father le gbe ɖom ɖa ɖe amekukua ta, eye geɖeawo nue ŋutsuwo.

Atikeŋutinunyala aɖe le dɔnɔ aɖe gbɔ kpɔm. woame veawo tsɔ nu tsyɔ ŋati. Eye dɔnɔla bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi eye atikewo le kplɔ̃a dzi.

Agba yi me si atiklã kple zikpui lɔbɔ kpakple kplɔ̃ wole. Agbalẽ vovovowo le atiklãwo me, eye nɔnɔmetata dzeanyiwo hã wole atiklãwo me.

Ame eve bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ nu, ame eve le tsitre ŋu. amewo kata wo tsɔ nu tsɔe ŋɔti, ame eve siwo le kplɔ ŋu, wole nuŋlɔtiwo ɖe asi ɖe agbalẽ dzi eye wole nu ŋlɔ

Nyɔnu woame ve, wole nu ɖam. Nyɔnua ɖeka bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpi dzi eye ɖeka do dɔgɔe tsɔ nuɖati le nua me blum. Wodo dzo eye ami le dzoa dzi.

Esiae nye Ghana ƒe sewɔtakpekpeme eye dzre le dzɔdzɔm le sewɔtakpekpea me. Sewɔtakpekpemenɔlawo wole dzre wɔm alebe Asrafowo va be woa atsi dzrewɔwɔa nu.

Dzila woame eve wole teƒe sia, wonye nyɔnu kple ŋutsu eye wokɔ wo viwo ɖe asi, ɖevia tsi ɖeka le sue ɖe, ɖeviawo kple wo nɔwo wodo awu avɔ nɔnɔme ɖeka.

amowo bɔbɔ nɔ anyi ɖe ƒuƒoƒe eye ɖetugbiwo le eɣe ɖum le dzidzɔ dom na ameawo amesiame le dzadzraɖo nyuitɔ me eye wodó awu vovovowo le teƒea

Xɔ aɖe si me yameŋu aɖe le. Nyɔnu Kpovitɔ aɖe do awu ɖɔ kuku tsi tre. Eye ame bubuwo hã wole tsi tre. Eye nyɔnua le nu si nua nye la fiam wo.

Lãmumudzraƒe, lãmumu vovovo si woɖe tso tɔme va asia me, ŋutsuwo le akpawo dzram eye ame vovovovowo le asia me le eƒle.

Egliɖolawo le egli ɖom eye wonye ŋutsu woame etɔ̃, woɖɔ kukuwo, wodo awuwo ke nye egliɖoɖo dɔwɔlawo ƒe awuwo eye wole edɔa wɔm.

Aƒenɔvia le nudzadzra ɖe eta. Ele ɖe hãa ɖe asi, geɖea wo nye enu yiwo woklɔ na tsilekpɔwo me eye ɖewo kɔ tutu na afɔkpa wo ŋu.

Ŋutsu aɖe bɔbɔnɔ anyi eye nɔnɔmetata si wowɔ la le tsitre ɖe eŋkumu, etsɔ nane le asi dem na nɔnɔmetata la, eye edzɔ ge kpɔmɔ aɖe le axa dzi na wo.

Nɔnɔmetatawo le gli ŋu. Nɔnɔmetata ɖewo nye esɔwo kple ame le wo dzi. Ɖewo nye ŋutsu yiwo do batakali eye wole zɔ ɖem. Ame aɖe bɔbɔ nɔ esɔ dzi.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe ʋɔnudrɔƒe. Ʋunudrɔla bɔbɔ nɔ anyi. Ʋɔnudrɔla bubuwo le megbe ne. Senyala le tsitre nu eye wole nu ƒom.

Awusatɔwo le meka. Wodo awu ʋiwo ameŋee aɖewo do awu yibɔ eye wole zɔ ɖem ƒoxla xɔla, xɔa kɔkɔ yi dzi.

Nyɔnuawo le nu dzram le asia me. Wole tomatosiwo dzram. Nyɔnu ɖeka le tsitre nu, ɖeka bɔbɔ nɔ anyi. Nuƒlela ɖeka le tsi tre le asi ta biam.

Enudzraƒe aɖe enye sia. Nu vovovowo kple amadede geɖewo le teƒea. Wole nu ɖem, nanewo dzram le atukpa me. Amadede aŋutiɖiɖi kple dzɛ̃wole teƒea.

Nyɔnu aɖewo le ʋe ɖum, eye wodo avɔwuwo bla ta, eyenyɔnu bubuwo hã bɔbɔ nɔ anhyi ɖe woƒe megbe.

Kpémeme ƒe nɔnɔmetatawo. Ame ƒe nɔnɔme. Ɖewo le kpẽ kum eye ame ɖeka hã le tsi tre le adzɔge nye Ghana ƒe dukplɔla xoxoa Kwame Nkrumah.

amewo le zɔzɔm le emɔdodo dzi eye wóle nane si wódzi be dukplɔla na nya la ɖe asi woŋloe ɖe asi eye wóle zɔzɔm amegeɖewo nye ametsitsiwo

Kplɔ aɖe enye esia nuwo le kplɔa dzi, kap wole kplɔa dzi, kɔmpita lekplɔa dzi, nuŋlɔti le kplɔa dzi, agbalẽ le kplɔa dzi, nudranu le ekplɔa.

Dugãme si nye esia. Ŋuwo le teƒea. Amewo de ha. Amewo le yiyim eye ame aɖewo hã wole gbɔgbɔm. Asimexɔgã le teƒe sia.

Amewo le mɔwo dzi, le ezɔ ɖem le ŋu mɔdodo dzi. Ame bubuwo hã wole ŋu lɔbɔa ɖe me eye wole boblo dom dunyahe habɔbɔa ɖe, wolé dunyahe habɔbɔ ƒe kplɔla ƒe nɔnɔmetata ɖe asi.

Ŋutsu am eve, wole zɔ ɖem yina ɖe sikadome. EWonye Yevu ŋutsuwo eye wodo awuwo, bla alidzi, do afɔkpawo eye woɖɔ kukuwo ɖe ta hã.

Ame geɖewo le teƒea, eye geɖeawo le tsitre nu, nyɔnu ɖeka le avi fam le eɣli dom, nyɔnu bubu hã lé blanui, eye wo kata wole nane kpɔm ɖo ɖa.

Tɔƒo si akro geɖewo le fuu, ame aɖewo hã wole akroawo dome eye wonye tɔƒodelawo. Akroawo le nɔnɔme vovovo kple amadede vovovowo me.

Dɔkitawo le edɔ wɔm, wonye yevu nyɔnuwo eye wo katã wodo awu ʋewo, wodo asiwuiwo ɖe asi eye woɖɔ gaŋkuiwo ɖe ŋku.

Yevu nyɔnu woame ve wotɔ ɖe teƒea. Ɖeka do awu aŋutiɖiɖi eye woame vea woɖɔ kuku. Wole tsitre ɖe atikutsetsedzraƒea.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋu. Ŋutsu ɖeka hã bɔbɔ nɔ anyi. Ɖeviwo hã wole wo si abe ƒe ɖeka ene. Ɖeviwo hã wo sesẽ.

Ame aɖewo le enu ɖam eye nyɔnu ɖe va, vaxɔ nuɖuɖu. Nuɖuɖuaaa le agbame nɛ eye agbaa le ʋie. Ame siwo le nua ɖam do aw ʋee hele dzoa doƒe.

Akɔdada le edzi yim, amewo le akɔ dam. Wonye ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Ame aɖewo le tsitre eye senyalawo le ameawo dzɔm.

Gbemelãwo le egbe me. Geɖeawo nye zi eye eɖewo hã nye gbemenyi. Zi ɖewo le emɔ dzi eye ŋu aɖe le megbe na wo.

Amewo le eʋe ɖum. Wodo awuwo, wobla ta eye wosa nu ɖe afɔgɔme. Wotre fli nogowo hele eʋea ɖum.

Ameha aɖe le exɔ aɖe me. Wo katã wonye ŋutsuwo eye nyadzɔdzɔdɔwɔlawo le tsitre ɖe wo megbe fũuu. Nyadzɔdzɔdɔwɔlawo wolé nukpɔmɔ̃wo ɖe asi eye wole nɔnɔmetatawo ɖem

xɔ nyakpɔwo kple xɔ gãwo kple xɔ vovovowo dziƒoxɔwo anyigbaxɔw amadede vovovo le xɔawo si atiwo le teƒa enetiwo li

Abladzokɔ, atadi, koklozi kple pɛya wole ŋegba me. Nuɖuɖu sia enya kpɔ. Amadede nyakpɔ hã le nuɖuɖu sia si le eŋegba me.

Atikenunyalawo wole tsitre le exɔ aɖe me, wo katã wodo dziwui ʋiwo eye ɖeka nye ŋutsu bɔbɔbnɔ anyi hedo asi wui.

Ame wɔme etɔ̃ wole xɔa me. Ame eve wo nye ŋutsuwo eye ɖeka nye nyɔnu. Wo katã wo tsɔ nu tsɔ woƒe nuwo eye ŋutsua ɖeka le nane tsɔm na ŋutsu evelia.

Tsigã aɖe dza eye tsia le xaxam ɖe anyigbã le ɖɔɖɔm ame aɖewo zɔzɔm le tsiame eye wotsɔ xexiwo tsyɔ ɖe ta ame aɖewo ha zɔ dogo le tsiame

Nyɔnuwo bɔbɔnɔ anyi ɖe asi me. Wole enu vovovowo dram. Nyɔnu eve wo le xexi te eye nyɔnu bubuwo li do abɔ ɖa le nu ƒlem. Nua ɖewo nye akpawo kple tomatosiwo.

Yevu nyɔnu aɖe le tsitre eye ɖevi nyɔnuvi woame atɔ̃wo ƒoxlae le dzidzɔ kpɔm ɖe eŋu, ɖevi ŋutsuvitɔ aɖe hã tsitre eye wòmia eƒe asiwo le adzɔge kpɔm.

Amewo le mɔ zɔm kple kposɔwo le egbedada ƒo, kposɔawo de ha kple ameawo zã, teƒɔa nye gbedada ƒo eye nutsuwo nye ame geɖewo le kposɔawo dom le emɔa dzi.

Akɔdada le edzi yim. Amewo tri fliwo. Fliawo didi lɔbɔɔɔ. Eye ame aɖe eƒe agbalẽ tsɔ le aɖakagoa me dem.

Nyɔnu woame etɔ̃ wole mɔ zɔm. Wo katã wokɔ viwo kpa ɖe me eye woame eve dzro agba ɖe ta. Ŋutsu ɖe hã tso agble gbɔna va yina eye nyɔnuawo ɖe zɔ yina ŋgɔ.

Ame bɔbɔnɔ anyi ɖe dɔwɔƒe. Wole dɔwɔm le kɔmpitawo dzi. Kplɔ wole wosi, agbalẽwo le ekplɔ dzi. Ɖewo le nuŋlɔtiwɔ ɖe asi.

Emɔdola geɖewo le emɔ dom le eʋu mɔ me eye eʋu lɔbɔ aɖe hã kɔ amewo ɖe eme. Amewo de hã le eʋua me eye wole tsitre ɖe eʋua me le mɔdzi.

Ŋutsu ple nyɔnu srɔ̃tɔ wo bɔbɔ nɔ anyi ɖe woƒe abadzi. Eye ɖevi etɔ̃ le wo si. Ɖeka le alɔ̃ dɔm eye ɖeka le fofoa ƒe ŋkume kpɔm. ɖevitɔ le Dadaa si.

Gbemelã geɖewo le teƒe ya, geɖeawo nye atiglinyi. Atiglinyia ɖewo lolo ɖewo le sue. Amagbewo le teƒe, atiwo kple tɔsisi li.

Ame geɖewo va tɔƒo lã ɖeƒe. Nyɔnuwo kɔ agba ɖe asi va le lãwo ƒlem le lãɖelawo si. Nyɔnuwo de ha le agbɔsese me.

Ŋufɔku aɖe dzɔ le eŋumɔdodo dzi eye edzɔ ɖe eŋu wo ame eve dome eye ŋua ɖeka le ʋie, ŋua ɖeka hã le dziẽ eye ŋutsu aɖewo le tsitre le nu si le edzi yim la kpɔm.

Ame geɖewo le atsiaƒu to, wonye nyɔnuwo kple ŋutsuwo, ɖewo mlɔ anyi ɖe anyigba, woɖo avɔwo ɖi eye ame aɖewo bɔbɔ nɔ anyi.